wannan maudu'in mu na yau yana magana ne akan zafin ciwo ko tsananin ciwo da illar da da yakeyi da tinanin mutum gaskiya zafin ciwo yana taka muhimmiyar rawa a wurin illatar da mutum ta hanyar tinani saboda idan ciwo yayi zafi yana haifar wa mutum yawan tinani da rashin walwala da keɓen ce kai daga cikin mutane da rashin yin abunda ya kamata da ƙarancin yin tunani saboda idan mutum yashi ga damuwa idan mutum yashi ga damuwa yana illatar dashi sosai yana illatar da tunanin mutum saboda ba'a so mutum ya dinga shiga damuwa saboda wannan zafin ciwon zai dinga damun mutum ta yadda baya samun sukuni ya shi ga cikin mutane yayi ayyukan shi na yau da kullum kamar yadda ya saba to hanka gaskiya zai da meshi sosai da rashin jin dadin jiki mutum zai dawo baya son baya jin dadin jikin shi ta yadda zaiyi amfani dashi saboda wannan zafin ciwon sannan kuma rashin da keɓance kai daga shiga cikin mutane idan mutum yanada tsananin ciwo ko ciwo mai zafi ko kuma zafin jiki to yana keɓenci kanshi zai ga bazai iya sakin jiki yayi mu'amala da mutane na yau da kullum ba saboda wannan ciwon ya yana hana shi wannan zama cikin mutane yayi abunda ya kamata gaskiya zafin jiki ko ace tsananin ciwo yana taka muhimmiyar wara wajen illatar da mutum ta hanyar tinanin shi zai zaman to mutum yana da ƙarancin tinani baya tinani yadda ya kamata saboda wannan zafin ciwon

a matsaloli na rashin lafiya wadanda ba'a gane dalilin su ba kamar saurin gajiya mai tsanani da yanayin yanda fatar mutum yake canzawa ba tare da dalili ba da rage nauyi ba tare da dalili ba shima da kuma ciwon ciki ko ciwon mara shi wannnan yawan gajiya idan mutum yana fuskantar yawan gajiya ba tare da yayi aiki mai nauyi ba ko wani abu toh yakamata yaje ya yaje gurin likita saboda wannan alaman yawan gajiya yana iya kasancewa ko ɗaya daga cikin ko ciwon hanta ko ciwon sigar da dai sauran cututtuka wadanda ba'a ganewa shi kuma wannan rashin canjawar fartar mutum tana iya yiyuwa ciwon hanta ne ko kuma ciwon da suke ya shafe garkuwan jiki idan mutum yana fuskantar ciwon mara ko kuma ciwon jiki toh yaje wurin likita saboda wannan ba'a gane wa yana daya daga cikin alamomin ciwon sigar ko kuma ulcer ko ciwon hanji da dai sauran cututtuka shi kuma rage nauyi rage nauyi yana daya dag cikin alamomin cutar hanta hanji da kuma matsalan narkewan abinci a jiki kuma idan ka fuskance we'ennan wannan rage nauyin ba tare da canja abinci ba ko yanayin rayuwa toh ya kamata ka ziyarce asibiti kaje wurin likita idan mutum yana fuskantar ciwon um rashin numfashi ko wahalan numfashi ta yu ɗaya daga cikin ko ciwon hanta ko ciwon huhu ko kuma cutar daji

A yau, mutane su na amfani da yanar gizo domin samun bayanai akan lafiyar su ama ya na da matukar mahimanci mu bambance tsakanin gaskiya da kuma karya domin guje wa labaren boge ama ga hanyoyin da za mu maganci faruwan wannan matsalan ya kamata mu dinga duba tushan labarai saboda mu bi guje wa labaran boge sannan za mu guje bayanai masu korafi da kuma gagauta magani saboda wasu shafukan za ku gan ana yawan korafa korafe gashi a lokacin gagauta fadan magani na wani abun wanda kuma zai iya kasancewa ba shi bane sannan za a kula da bayanai da suka saba da abun da likitoci ke fada saboda akwai abin da, da an fada ma ka, ka san wannan ba bayani na likita bane wannan kirkireran abu ne wanda aka kirkire shi sannan ya kamata a dinga dubawa da kuma sa ido, akan manyan shafikan lafiya domin wannan, za ka samu bayanai sosai akan lafiyar jikin ka idan har ya shafi abun da lafiya tunda wannan manyan shafukar lafiya ne ba lailai ne a samu wani abun boge a ciki ba sannan kuma kada a dinga um kada a ringa dogara da bayanai da su ke karfafa tsoro saboda wani bayanin za ka gan a kan lafiya ne, ama ya na tsoratar da wanda ya ke sauraro ko kuma ya ke kallo cewa ba zai iya amfani da wannan abun ba saboda ya na da matukar haqa, hatsari kuma al'hanin magani ne wanda zai iya amfanan mutum da shi shiyasa ake so a bambance tsakanin gaskiya da karya um a yanar gizo saboda maganci guje wa labarin boge

hanyoyi da mutum zai bi domin ya samu ingantacciyar sadawar tsakanin shi da tsakannin mara lafiya da kuma likita ya kamata mutum idan ya na jin wani alamun wani cuta ko kuma wani dai daga cikin alamomin cututuka to sai ya shirya kafin zuwa asibiti idan mutum ya je asibiti zai yi bayani asarari da yadda ba zai boye ba likitan nashi komai ba soboda ya gano wane irin cuta ne da ke damin shi ya fada mishi cutan yana karuwa neko kuma rabuwa yake sannan kuma ya fada mi shi alamomin da ya ke ji na wannan ciwo sannan zai yi tambaya idan bai gane wani abu ba ko ya tambaye shi ingantacen maganin ko hanyan da zai yi domin ya maganta wannan ciwon ko kuma wannan cutar soboda likitaya gane cewa gamaganin da ya dace ya ba shi zai bayana dadi ko kuma rashin dadi da yaje ji na ciwon zai bayyana abin da ciwo ya ke mai kuma da ga in da ya ke damin shi kamar ya ce ina fama da zazzabi ku kuma mura ko ya ce ciki na yana ciwo kuma ya fada san da ya fara wannan ciwo a lokacin da ya fara sai kuma taimakon mai fasara soboda ta yuwa a ce shi wannan likitan ba ya jin yaren da wannan mara lafiyan yake ji toh ka ga dole ya na bukata fasara ya gane abin da likitan ya ke bayani ko kuma abin da ya ke fada idan aka yi haka a'a samu ingantaciyar fahimta ko kuma sadarwa tsakanin mare lafiya da kuma likita sobida likita ya fahimci abin da ya kedamin mare lafiyan domin ya bashi magunguna da su ka dace a daura shi a kan magani ko hanyoyin da suka dace domin a magance wannan ciwo

? yadda ake had ake amfani da Kwan fita domin hana ciki da kuskurensa ana amfani da shi ne ta hanyoyi da yawa kuma dus saboda dalilai da yawa yana raba azzakari yana hana yana rufe bangon farji hanyoyin da ya kamata? abi domin amfani da shi duba ingancinsa a dinga zubawa a hankali kafin jima'i barin sarari saboda kar a matse shi da gun fashewa janyewa da kyau duk hanyoyi ne da ya kamata abi domin sakawa kuma hay abubuwan da suke rage mai amfani barinshi a guri me zafi kamar mota ko a saka a aljihu se sakawa kafin bayan yin jima'i se kuma cirewa barin shi bayan yin inzali? saboda wani zubin a duba ko ya kafin a saka ya kamata a duba yana da kyau kuma bai fashe ba kafin ai amfani da shi?? hanyoyi da ya kamata ai amfani da shi shin yana rufe yana hana shiga??

waɗannan hanyoyi ne da ake amfani dashi wajan magance ko kuma kare kai daga cuta mai karya garkuwar jiki shi dai wanna PRPE ana amfani dashi ne kafin ayi tarayya da wanda yake da garkuwan jikin ko kuma kafin haɗarin cutar ya same mutun shi kuma wannan PEP din ana amfani dashi ne bayan ansamu haɗarin tarayya da me wannan cutan, wannan PREP din ana shanshi ne a kullin kafin ayi tarayya da me wannan cutar kuma ana mafani dashi ne kamar yadda likita ya bada umarni, kuma yafi dacewa da wanda suke cikin haɗarin yafi dacewa ga wanda basa amfani da kamfitan namiji ko kuma waɗanda suke yin allura na miyagun ƙwayoyi da abu guda ɗaya, shi wannan PEP din ana amfani dashi ne bayan ankamu da haɗarin cutan ana shanshi bayan awanni saba'in da biyu bayan wannan mu'amalar dame cutan cuta me ƙarya garkuwar jikin kuma yafi dacewa ga waɗanda likitan ko kuma malamin asibiti wanda yake da wannan ko yayi mu'amala da wannan yake da a jinin shi ko kuma waɗanda aka yi musu fyaɗe ko kuma waɗanda suke da abokanan mu'amala waɗanda suke da wannan cuta mai karya garkuwar jiki.

Akwai nau'i'ikan gwaje-gwaje da ake amfani dasu, domin a gana cututtukan da ake samun su ta hanyar jima'i. A cikin gwaje-gwajen akwai: gwajin jini. gwajin jini shine, amfani da sifirin jini, sumfurin jini, domin a gane mutum yana ɗauke da cutar. Ana yin sa a asibitoci da dama, da kuma wasu cibiyoyin lafiya. ingancin sa; yana da inganci sosai, bayan mutum ya kamu da cutan, ko kuma be kamu ba. Ana amfani da gwajin jini domin a gano cututtuka, kaman su: cuta me karya garkuwan jiki, cutar sanyi, da kuma cutar sifilis. Sai kuma, ana amfani da gwajin fitsari. Shi ma gwajin fitsarin nan, yana da inganci sosai, ana amfani tattara fitsari ne a kwalba, domun a je a gwada shi a ɗakin gwaje-gwaje, domin a gano in yana ɗauke da wa'innan, mutum yana ɗauke da wa'innan cututtukan, wa'inda ake samu a cikin jima'i. Sai kuma gwajin ƙwayoyin cuta. Ana yin gwaji na ƙwayoyin cuta, wanda ake duba yanayin jikin mutum, wanda akeyi na jikin mutum, ko kuma kumburi, ko wani abubuwa, ko wasu dai alamomi, wanda ake ganewa. Sai kuma gwajin haske, na gwajin kayan gwaji na gida. Akwai kayayyaki wanda ake gwaji na gida, amma na asibitin dai sunfi inganci. Wannan gwaji na ƙwayoyin cutan, ana amfani da wannan na'urar, wanda take nuna ƙananan abubuwa, wanda ake duba maniyyin mutum, a gani idan akwai ƙwayoyin cuta.

yanda hanyoyin kariya su ke da kuma kuskure ko kuma ƙaryatawa da akeyi waɗannan suna bada kariya sosai daga haɗarin kamuwa da cuta da ake kamuwa da su a jima'i wa'inda ake samun su a jima'i amfanin wannan kwandam da yana tsaida cuɗanya a tsakanin ma'aurata da ruwan jiki saboda idan yana kare idan maniyyin namiji ya fito zai shiga farjin mace toh yana tare wannan maniyyin ya shiga wanda ta yiwu maniyyin yana ɗauke da ƙwayoyin cuta kare fata daga taɓa juna yana kare fata daga taɓa juna saboda idan wani mutum yana ɗauke da wani cuta wanda ana iya ɗauka ta hanyar taɓa mutum toh yana karewa sosai yana bada gudunmuwa sosai wajen rage hatsarin kamuwa da cutan inganta lafiyan juna saboda yana da amfani sosai wajen inganta lafiyan juna wasu suna cewa wai kwandam yana fashewa idan akayi amfani da shi da kyau kuma aka adana shi ba zai fashe ba kuma ba zai cutar da mutum ba wasu sunce baya bada kariya daga yaɗuwar cuta kuma a gaskiya yana bada kariya sosai wajen yaɗuwar cutan saboda ya yana rage hatsarin kamuwa da cuta masu karwa karya garkuwan jiki ko kuma cutar sanyi kuma wasu suna cewa yana rage jindaɗin jima'i kuma ba haka bane

yadda ma'aurata zasu tattauna akan batu tuwa wanda suka shafi jima'i iyakoki da kuma amince wa da juna cikin sauki??? tattaunawa kan batu tuwa daa suka shaafiii lafiyar jima'i iyakoki da kumaaa amincewaa da juna yana iya zama wahalaa? ga wasu ma'aurata amma wasu ma'auratan yana iya zaman cewa me sauki atare dasu saboda suna bin matakai da kuma hanyoyi da suka dace wanda zasu ji dadi kuma sannan su amince da juna ga hanyoyin da ya kamata a bi domin samun wannan jin dadin?? ya kamata a zabi wurin da ya dace kuma da lokacin da ya dace ba ya zamana a lokacin da wani yake bukatar yi ba da yan kuma abokin tarayyan nashi bashi da wannan bukatan yin wannan abun ya zamana an ba juna lokaci da kuma girmama wa da kuma tarayya cikin jin dadi da walwala?? wannan duka suna samar da amincewa a tsakanin ma'aurata ba tare da da sunje asibiti ko sun shawarci wani ba wasu iya magance matsalan da kansu

pause yadda cututtar tarin fuka take yaɗuwa da kuma hanyoyin kare kanta ita cutar tarin fuka wata cuta ce wanda wani kwaro ko kuma cuta yake haddasarwa da ita a cikin jiki ta hanyar tana iya yaɗuwa ne ta hanyar iska ta hanyar iskan nan ta yiwu wani yayi tari ne a gurin zaka iya ɗauka ko kuma zama a gurin da mutane da yawa kuma ba isashshen gudanar iska da yake zuwa gurin ko kuma yin nunfashi tsaho tana ta kamuwa ana kamuwa ta hanyar taɓa wani ko kuma gaisawa idan ka taba me wannan cutar ta yiwu zaka iya kamuwa da wannan cutan ba tare da ka sani ba amfani da cokali ko kuma kwano ko kuma abin goge baki wanda me cutar ya.. ya taɓ ya taɓa ko yayi amfani dashi gaskiya yana da matuƙar mahimmanci mutum ya dinga kiyaye kansa daga wadannan amfani da abubuwan da me tarin cutar fuka ye amfani dasu sannan kuma ana iya samunshi ta hanyar jima'i idan abokin tarayyarka yana ɗauke da wannan cuta to kaima zaka iya ɗauka idan mutum yaga ɗaya daga cikin alamomin tarin fuka kamar yawan yin tari da zai wuce minti biyu zazzaɓi da kuma wasu alamomi to ya kamata yaje asibiti domin a tabbatar da cewa kada a wannan cutar ta yaɗu idan mutum ya gane to ya kyau. ya tsaftata muhallinsa domin ya keɓance kansa daga mutane saboda gudun yaɗuwar wannan cutan pause

Wannan cuta tana haddasa kum wannan cuta wata cuta ce wanda take haddasa kumburi da kuma lalacewar hanta kuma ta na haifar da cutan daji. Hanyoyin da ya kamata a bi na rigakafi domin wan yaɗuwar wannan cuta. Matakin farko Shine yin allurar rigakafi Allurar rigakafi yana da matuƙar mahimmanci kuma yana taka muhimmiyar rawa Kafin mutum ma ya samu da cu ya kamu da cutar ko kuma bayan mutum ya kamu da haɗarin wannan cuta yana da mitiƙar mahimmanci sai kuma kiyayewa da kuma tsafta da kariya. Ya kamata mutum ya dinga tsaftace wuri domin ta iya yiwuwa wanda yake da cutan ya zauna a gurin idan kayi amfani da wurin, zaka iya ɗaukan wannan cuta ba tare da ka sani ba ko kuma gujewa amfani da abubuwa waɗanda me wannan cutar yayi amfani da su sai gwaji a asibiti Idan kana fuskantar kumburi, ko kuma ciwon ciki me tsanani ko de wani alamomi da ya ke nuna cutar hanta ya taɓa ya kamata mutum ya je asibiti domin a gwada a tabbatar idan aka tabbatar likitoci zasu ɗaurashi a kan magani da kuma hanyoyinda ya dace domin hana yaɗuwar wannan cuta sai kuma tsafta a asibitoci ko kuma wur ɗakunan jinya Idan aka tsaftace idan wani majinyaci naci me ciwon hanta ya zauna a wuri ba'a tsaftace wurin da kyau ba a ka sa wani majinyacin kuma daban wanda baya fama da wannan cututtukan to zai iya yi samun wannan cutan ba tare da ya sani ba amma rigakafi yana taka muhimmiyar rawa wajen magance wannan cuta sosai saboda rub rigakafi na da matuƙar amfani mutum ba dole ma se yana ɗauke da cutan ba, ko bakada ɗauke da wannan cutan zaka iya zuwa ayi maka rigakafin ciwon hanta domin rage haɗarin ko da ka kamu da wannan cutar to zai rage haɗarin da cutadda mutum mtum ze mai ajik

um muhimmancin gano cutar me karya garkuwan jiki da wuri da amfani da maganin ART wannan cuta tana rage ko kuma tana karya garkuwan jikin mutum ne ta yadda idan yay tsanani yakan rikice ya koma cutan AiDS saurin fara magani saurin fara maganin wannan cuta yana kawo kariya sosai da kuma rage yaɗuwarta yana kare lafiyar jiki idan aka gano wannan cutar da wuri ta yadda za'aje asibiti domin likita ya.. ya bada magani da kuma su faɗi matakan kariya da ya kamata ka bawa kanka domin rage yaɗuwar wannan cutan a jikin mutum yana kare lafiya da kuma garkuwar jiki kuma yana rage yaɗuwar wannan cutar idan aka gano cutar nan da wuri to yana rage yaɗuwarta a cikin mutane pause muhimmancin wannan magani na ART yana rage mummunar illa da cutar ta kema wa a jiki kuma yana inganta rayuwar mutum yana kuma kare jarirai daga kamuwa da wannan cutan um hanyoyin da za'abi domin tabbatar da ingancin magani shine yin gwaji akai-akai ya kamata mutum ya ringa zuwa yayi gwaji a kai-akai domin yaga yanayin cutan yana karuwa ne ko kuma yana raguwa yin amfani da maganin ART yadda likita ya umurta ko kuma ya faɗa ma mutum sai kuma tsaftace muhalli da kuma zama cikin tsaftar jiki se amfani da shawarwari na likitoci ko kuma malaman asibiti um ta hakane zaka gane ingancin maganin da kake amfani dashi na ART

banbance banbancen wanke hannu da ruwa da sabulu da kuma maganin da ake amfani dashi a hannu domin kashe ƙayoyin cuta duk wani ruwa ne wanda ake sa shi a hannu se a murza hannun saboda wanke waɗannan cututtuka da suke wannan hannun shidai ruwa da sabulu ana amfani dashi ne idan hannu mutum yayi datti sosai domin ya ko idan yaje gona ko ya taɓa wani abu wanda hannun shi yayi datti shi kuma wannan ruwa da ake amfani dashi wanda ake sa mai mishi magunguna a ciki ana saka shine yayin da mutum yaje gurin dandazo kamar kasuwanni ko kuma makaranta saboda ya rage cutan nan a jikin hannun shi ko wannen su ruwa da sabulu ana amfani da wannan ruwa wanda aka samai magani a ciki domin a goge hannu a yayin da ba ruwa ko kuma ba ruwa da sabulu a kusa se ay amfani dashi ko wannanshi yana da lokacin daya dace ayi amfani dashi amma akwai wanda yafi inganci aciki ni dai a gani na ruwa da sabulu yafi inganci domin tsaftace hannun ka da kuma kai kanka zaka fi jin daɗin amfani dashi akan wannan ruwa wanda ake saka mai magani sabulu yana cira wasu ƙwayoyi wanda suke na cuta a jikin hannun mutum shima wannan ruwa yana cirewa amma kai kanka anfi so kayi anfan ida ruwa da sabulu um domin tsaftace hannun ka saboda shima wannan au ruwa idan kasa ka murza a hannun ka ze kashe ƙwayoyin cutan amma daga baya dole se ka wanke hannun ka saboda wannan cutar yabar jikin hannun ko kuma wannan shi sabulun yabar jikin hannun naka

Menene kariyar jama'a Kuma ta yaya take kare wadanda ba zasu iya karbar rigakafi ba! Da farko dai kariyar jama'a Wata hanya ce ta kariya Daga cuttutuka Wanda ke faruwa lokacin da Yawancin mutane a cikin al'umma Suka sami rigakafi daga wata cuta Kodai ta hanyar yin allurar rigakafi Ko ta hanyar kamuwa da warkar wa Idan mutane da yawasukayi rigakafi Idan cutar Bata yaɗu ba Bata yaɗu wa Zata fi wahala Kuma Wadanda basu Basuyi rigakafi ba su kamu ta ita Yadda kariyar jama'a ke kare Wadanda basu iya yin rigakafi ba! Masu fama da cuttutuka Masu tsanani kamar ciwon daji Da kuma garkuwar jiki MUtanen da keda matsalar garkuwar jiki Ko kuma jariran da basu kai shekarun da za'ai rigakafi ba To dukan su Wannan kariyar, Jama'an zata iya basu kariya daga wannan cuttutukan Masu Muhimmancin kariyar jama'a yana hana yaɗuwar Cuttutuka kamar shan inna ƙenda da kuma sanƙarau Yana kare mutane dake da raunin lafiya Kuma yana taimakawa wajen Kawar da wasu Cuttutuka Ga Gaba ɗaya daga cikin al'umma Wannan kariya yana Wannan kariyar jama'ar tana hana yaɗuwarcuttutuka kamar su shan inna ƙenda da kuma su sanƙarau Kuma yana kare mutane da keda raunin lafiya wadanda basu da daman da za'a iya masu rigakafi Saboda ciwon da suke fama dashi

Sinadaran gina jiki ko kuma sinadaran kariya ga jiki na C da na D. Su na tai taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa garkuwar jiki ga yadda ake ku ga ko yadda kowannen su ke taimakawa; Na ɗaya; Sinadaran gina jiki na C. Ana samun kayan marmari ana samun sa ne a cikin kayan marmari kamar su abarba, lemu, ayaba da kuma sauran kayan marmari. Kuma ya na taimakawa garkuwar jiki ta hanyar inganta samar da farin da ya ke yaƙi da cututtuka. Yin aiki a matsayin sinadaran kare lalacewar ƙwayoyin jiki, don kare jiki daga lalacewa. hanzarata warkewar rauni da kuma hana kamuwa da mura da kuma sanyi. Na biyu; Sinadaran kariya ga jiki na C na D. Ana samun su ne daga hasken rana na wasu abinci kamar su kifi mai kitse da madara. Muhimmancin sa ga garkuwar jiki shi ne. Ya na ka ƙara ƙarfin ƙwayoyin jiki, domin su yaƙi cututtuka. Ya na rage hatsarin kamuwa da cututtukan numfashi, kamar mura da kuma ciwar maƙogaro. Shi kuma sinadarai masu haɓaka lafiyan jiki ana samun shi ne a kamar su nama, wake, gyaɗa da kuma madara. Ya na taka muhimmiyar rawa a wurin a ce a ga garkuwar jiki kamar ƙarfafa aikin farin jini, wajen yaƙi da ƙwayoyin cuta. Ya na taimakawa sosai domin ka magance tsananin mura da kuma sanyi.

Yau za mui magana akan ta yarda kulawar ciki take taimakawa wurin gano cututtuka na ciwon sukari da kuma wasu cututtuka um kulawar ciki tana taimakawa wajen gano matsaloli kamar ciwon sukari um um um ciwon sukari da dawiya tun daga farko lokacin juna biyu wannan kulawar da wannan kulawar tana ɗauke da gwaje-gwaje ba za su iya gano waɗannan cututtuka tun kafin su su yi muni domin samun magani ko kariya ga mahaifiya da kuma jaririya a gaskiya kulawar ciki tana da matuƙar muhimmanci domin gane lafiyar jariri da kuma ma ita uwa da take ɗauke da cikin saboda idan baka zuwa wannan awo to ba zaka gane ya lafiyar jaririn yake ciki ba bal balle har ka samu magani idan ma har wani abu yan damun yaron a ciki saboda haka ana buƙatar kulawa sosai a dinga zuwa awo akai-akai domin a gwada lafiyar jaririn da ita mahaifiyar da take ɗauke da cikin kulawar ciki ana iya gano cututtuka kamar su ciwon sukari na cikin juna biyu da kuma ciwon dawiya da farkon lokacin juna biyu kuma ana iya magancewa ta hanyar ba wa uwar magani sabota da ta dinga sha da kuma abubuwan da ya kamata ta yi da kuma abubuwa da yakamata ta bari

ta yanda abinci rashin abinci me kyau ko kuma abinci me gina jiki yake da illa mai yawa a lokacin ɗaukar ciki ga uwa da kuma jaririn da yake cikin rashin abinci me gina jiki ko kuma rashin abinci me kyau a lokacin ɗaukar ciki nada illa mai yawa ga uwa da kuma jaririnta gaskiya rashin abinci me gina jiki yana da matuƙar illa ga uwan da kuma jaririn da yake cikin cikin ta rashin wannan sinadarai yana haifar da matsaloli da yawa saboda kowanne sinadari akwai amfanin da yake yi a jikin uwar ɗan da kuma cikin um jaririn da yake cikin rashin wannan sinadari na farko yana kawo matsaloli kamar kumin ciki ko kuma karyewar ƙwaƙwalwa wanda ze iya shafar jaririn kuma wannan rashin waƴannan sinadaran ze iya jawo rashin jini ga uwa da kuma tasiri a nauyin jaririn za'a iya haifu yaron bashi da nauyi sinadari na biyu kuma yana tasiri yana tasiri ga jaririn kuma yana haddasar da jinkiri a ci gaban ƙwaƙwalwan yaron yana janyo uwar ta rasa jini a jikin ta kuma yana haifar ma haihuwar jariri kafin lokacin saboda rashin abinci me gina jiki yana sa uwa ta haifi jariri kafin lokacin haihuwarsa yayi kuma yana jinkiri a ci gaban ƙwaƙwalwan yaro yaro ze zama ƙwaƙwalwansa be da ƙarfin da ze iya daukan abu ko kuma ze iya tuna ni

? Ta yadda iyaye masu tsammanin haihuwa za su shirya a fili ko cikin tuna ta tunani za su shirwa naƙuda da kuma samun jariri da kuma hanyoyin da ya za a bi domin magance ko kuma a rage raɗaɗi a lokacin haihuwa?? shirye-shiryen jiki da tunani kafin haihuwa ana buƙatar mace ko kuma ma'aurata su shirya? wa jiki da kuma ita kan me haihuwar kafin haihuwa na ɗaya ya kamata ta dinga motsa jiki ta yadda idan har ta zo naƙuda zai iya zama mata da sauƙi. Na biyu ayyukan ayyukan ƙashin ji ƙashi jiki? idan har tana wannan motsa jikin yana sa wasu namomin wasu tsokoki su buɗe a jikinta ta yadda bayan naƙuda ba zai sa ta farke ba ko kuma wani abin hanyoyin nunfashi da kuma hutu ya kamata ta dinga hutawa akai-akai kuma ta dinga yin numfashi ta sana yadda zata sarrafa numfashinta ta yadda idan ta zo zai zame iya zama mata da sauƙi ayyukan koyon haihuwa sai shirye-shiyen tunani? shirya tsarin haihuwa hanyoyin magance raɗaɗi? sun haɗa da hanyoyin numfashi idan har kana sarrafa numfashinka kasan tasan yadda zata bi da numfashinta zai rage mata raɗaɗi?? sosai? sai yawan shan ruwa shi ma yawan shan ruwa yana taimakawa sosai idan mutum yana shan ruwa akai-akai? sai kuma magance raɗaɗin na ɗabi'a shi ma yana taimakawa kwarai

yada za'a samar da isheshen madara a kwanakin farko na haihuwa na ɗaya shayar da jariri akai-akai yana da mutukar muhimmanci wajan samr da isheshen madara a kwanakin farko na haihuwa idan ana shayar da jariri akai akai, hakan yana sa madara ko ruwan nono yazo ta yadda ze ishe jaririn kuma za'a samu madara mai kyau na biyu samun kyakyawan hanyar shayarwa ya kamata a samu kyakyawan hanyan shayarwa domin samun isheshen madara a kwanakin haihuwa na farko sai kuma shayar da jariri daga nono guda biyu wasu iyayen idan zasu shayar da jaririnsu se su dinga bashi guda ɗaya kawai toh duk ranar da aka bashi ɗayan ze iya lalata mai ciki ko kuma za, yanayin ma ruwan madaran na ɗayan wanda ba'a bashi ze iya canjawa shayar da, shan ruwa mai yawa da abinci mai gina jiki ya kamata mahaifiyar da ta haihu ta dinga shan isheshen ruwa me yawa da kuma abinci me gina jiki, yana kawo isheshen madara a kwanakin farko na haihuwa se kuma hutu da rage damuwa ya kamata ya zamana tana hutawa sannan kuma tana cire damuwa a cikin ranta saboda hakan ze iya haifar da wani abu domin sai kuma amfni da nau'ran shayarwa kalubale wanda ake samun a kwanakin farko na shayarwa shine ana samun ciwon kan nono wasu za kaga. za kuga yana ciwo idan yaron ma ya sha, zafi za kaga idan yana sha, har zugi yake saboda wannan ciwon se kuma rashin isashen madara, wasu suna samun wannan sosai kalubalan na rashin isashen madara wanda zasu iya shayar da yaran da su sai shayarwa me yawa a lokaci guda a kwanakin farko wasu jariran za kaga suna yawan sha dayawa kuma akai-akai kuma

Ta yadda uwa zata magance ciwon nono da kuma rashin jin daɗi kamar fashewa ko tsagewa yayin shayarwa da kuma yaushe ya kamata ta nema shawarar ko kuma ta nema taimakon asibiti ko kuma likitoci Akwai hanyoyi dayawa da za a magance wannan ciwon da kuma zafin yayin shayarwa na ɗaya ya danganta da yadda take riƙe jaririn Akwai riƙewar da idan har tayi ma jaririn zai iya sa ta ji zafi ko kuma wani abu ba zata taɓa jin daɗin shayarwan ba a yanayin wani riƙewan da zata yi ma jaririn sai kuma za a saka madaran ko kuma ruwan nonon a kan nonon shima hakan yana magancewa sosai rashin jin daɗi da kuma wannan ciwon da nonon yake mata duk zai iya magancewa Sai kuma za ta dinga yinnamfani da man nono akwai mayuka dayawa wanda ana amfani da su ne saboda jin daɗin shayarwa Idan ka shafa su yana taimakawa gurin rage zafi da kuma duk raɗaɗi da kuma ciwo a yayin shayarwa Sai a dinga barin iska yana shiga idan har uwa da gama shayar da ɗan ta ya kamata to ta bar shi ya sha iska kafin ta rufe saboda hakan yana taimakawa sosai wuri rage zafi da kuma raɗaɗi sai kuma dinga sa mai abu mai ɗumi hakan shima yana rage wannan raɗaɗin sosai sai kuma a daina amfani da sabulai masu ƙarfi Akwai sabulai wa'innan suke da ƙarfi wanda zai iya cutarwa hakan yana sawa ya dinga zafi a yayin shayarwa.

Yadda masu lafiya ke tantance ko kuma ma'aikatan lafiya suke tantance idan ɗa ko ƴa yaro yana cika matakan girma Akwai hanyoyi da dama da ake tantance idan yaro yana cika matakan girma ko kuma ba ya cikawa Ma'aikatan lafiya suna tantance hakan ta hanyan amfani da wasu hikimomi ko kuma abubuwa Na ɗaya bibiya jin jadawali na girma akwai jadawali wanda ake amfani da shi domin a gane cin yaro tsawon yaro nauyin yaro da kuma a gane yadda shekarun sa yana tafiya da girman sa ko ko baya tafiya domin a gane yana cigaba a girma ko baya yi sai kuma matakan cigaba. Akwai matakan cigaba dayawa waɗanda ake bi domin a gane kamar su ƙwarewar motsa jiki da kuma ƙwarewar harshe yadda yaek magana da kuma ƙwarewar zamantakewa yadda yaro yake zama da mutane Sai na uku duba lafiyar jiki domin gano wannan cigaban binciken halayen yaro sai abubuwan da zasu iya janyo jinkiri wajen cigaban yaro sun haɗa da haihuwa cikin wuri idan aka haifi yaro da wuri to hakan yana samar da jinkiri wajen cigaban yaro a girma cututtukan gado wasu zaka ga suna gadon cututtuka tun suna ciki mahaifiyarsu rashin abinci mai gina jiki yana samar da jinkiri wajaen cigaba a girman yaro matsalolin lafiya suma suna samar da jinkiri sosai wajen rashin cigaba na yaro tunanin zaman lafiya sai kuma abubuwan da suke muhalli.

Yadda jadawalin alluran rigakafi ke bambanta a ƙasashe daban abubuwan da suke bambanta jadawalin rigakafi wanda yake bambanta a ƙasashen waje ƙasashe daban dokokin kula da lafiya na ƙasa ko wani ƙasa yana da dokokin shi na kula da lafiya saboda haka dole ya zama an samu bambanci a jadawalin alluran rigakafi na ƙasashe samun alluran rigakafi wasu ƙasashen yana su matuƙar wahala kafin su samu wannan alluran rigakafi saboda yananyin tattalin arzikin ƙasar da kuma yawan mutanen da suke a ƙasan sai kuma yawan cututtuka a yankin ya danganta da cututtukan da suka fi samu a wannan yankin to ya danganta da yanayin maganin kko kuma rigakafin da za ayi musu ranar da za a bada alluran ranar da za a bada alluran yana da bambanci saboda a wani ƙasashen alluran da za a ba wa ɗan shekara ɗaya ko kuma ɗan shekara biyu a wani ƙasan su kuma za a iya ba wa ƴan shekara sha takwas ne ba ɗan shekara ɗaya ba a wani ƙasan kuma alluran da za a wa ɗan shekara takwas za ka ga shine ake ba wa ɗan shekara ɗaya ko jariri sai muhimman allurai ko rigakafi da ya kamata a maida hankali a kai a farkon haihuwa nafarko dai akwai BCG shine alluran farko da ya kamata ayi wa yaro a farkon lokacin da aka haife shi sai kuma allurai wanda yake na ciwon hanta akwai wata allura da ake ce mata DTP akwai allura na shan inna akwai allura wanda ake yi na mura akwai allura na su ƙyanda da su ƙarambau da irin dai sauran cututtuka waɗanda ake fama da su

Ta yaya abokan zama iyali da masu kula da lafiya za su tallafa wa lafiyar tunanin uwa, ya yin ɗaukar ciki da bayan haihuwa? Abokan zama da iyali za su tallafa wa uwa ta hanyar sauraron ta da nuna kulawa. za su ba ta kulawa kuma ta hanyar taimakawa wajen giudanar da ayyukan gida domin rage damuwa. Ta kuma hanyar tabbatar da cewa tana samun isashshen hutu da kuma samun lokacin jin daɗin kanta. sai ta hanyar tallafawa wajen inganta dangantaka da miji ko sauran iyali. na biyu masu kula da lafiya za su iya taimakwa lafiyar uwa. da a ya yin rainon ciki ko bayan haihuwa. ta bayar da shawarwari kan lafiyar jiki da tunani. taimakawa wajen fahimtar matsalolin da ke shafar lafiyar tunani kamar damuwa ko damuwar bayan haihuwa samun damar sa samun kulawa da goyon bayan ƙwaƙwalwa ko shawarwarin musamman idan ana buƙatar hakan. masu kiwon lafiya ko masu kula da lafiya za su taimaka wa mai ciki wata uwa wacce ta haihu ta hanyar tabbatar da cewa ana kula da lafiyar jiki da ta ƙwaƙwalwa. tare da samun taimako daga ƙwararru idan ya zama dole. akwai hanyiyi da dama da ya kamata ta hanyar da abokan zama da iyali da kuma masu kula da lafiya za su tallafawa lafiyar tunanin uwa yayin ɗaukar ciki da bayan haihuwa. akwai hanyoyi da dama amma yana da da muhimmanci abokan zama da kuma iyalai iyali su tallafa wa uwa ta hanyar saurarenta da nuna kulawa. da hanyar gudanar da ayyukan gida domin a rage mata damuwa ko wasu abubuwan. da samun isasshen hutu ya zmana an ba ta isasshen hutu ba tare da yin aikace-aikace ba. da kuma sauraren matsalolinta hakan yana taimakawa wajen kula da lafiyar uwa yayin ɗaukar ciki da kuma bayan haihuwa.

Ta yaya sabbin iyaye mata za su iya saka idanu da kula da lafiyar kwakwalwarsu? a lokacin bayan haihuwa kuma yaushe ya kamata su nemi taimakon kwararru don yanayi kamar ciwon ciki da kuma tunani? ko kuma damuwa?? ya kamata su saka idanu a abubuwa da dama domin lafiyar kwakwalwarsu a lokacin bayan haihuwa na ɗaya ya kamata su saurari jiki da kuma tunani su dunga ya duba yanayin jikinsu da kuma yanayin tunanin da suke yi saboda hakan yana cutar da su sai kuma samun taimako daga iyali da abokai ya kamata ace suna samun taimako ko kuma kulawa daga lyali da kuma abokannansu ta hanyar wadda za ringa kula mata da yaro ko kuma a dinga taimakawa wajen kula da yaron sai kuma samun lokaci da nutsuwa ya kamata ace a samu lokaci isasshe kuma a dinga nustuwa saboda hakan na taimakawa wajen kwanciyar hankali da da kuma cire damuwa? sai kuma? barin lokacin barci ko kuma samun lokacin barci ya kamata mutum ya samu lo isasshen bacci sosai saboda? ya samu yanayi me kyau kuma ya rage damuwa a lokacin da yaushe kuma ya kamata su nemi taimakon kwararru akan yanayi na ciwon ciki da kuma tunani? ya kamata su tai? su tuntuɓi ko kuma su nemi taimakon kwararru a lokaci kamar haka: lokacin da suka fuskanci tashin hankali ko kuma ƙaruwar damuwa, idan suka ga damuwar da suke ciki yana yawan ƙaruwa to ya kamata su nemi taimakon kwararru domin magance wannan matsalar tunani me mummunan zafi?? da kuma rashin sha'war ayyuka da kuma rayuwa wasu zaka ga sun cire rai da rayuwa ko kuma su ji rashin sha'awar ayyuka a tattare da su yawan kiyayewa hakan yana? samar da ko kuma yana magance damuwa sosai ga iyaye ko kuma gwaɗuwa a lokacin bayan haihuwa

Waɗanne dabaru ne dan gina amana tare da masu sauraro waɗanda zasu iya zama masu shakka ga bayanan ƙwararru kuma ta yaya ƙwararrun zasu magance damuwa ko kuma rashin fahimta akwai dabaru da yawa domin gina amana ga masu sauraro waɗanda zasu iya zama shakka ga bayanan ƙwararru na ɗaya, dabara ta farko, bayyana gaskiya da kyakkyawan fahimta yakamata a bayyana gaskiya saboda a samu mafita saboda idan ka bayyana gaskiya hakan zai kawar da damuwa ko kuma rashin fahimta ga bayanan kwararru saboda ta hanyan bayyana hujja za'a iya samo gaskiya gaskiyan abun kuma a kau da rashin fahimta shi kuma sauraro da tattaunawa yakamata a sauraro ra'ayoyin jama'a domin a magance matsaloli da kuma rashin fahimta ta hanyan sauraro da kuma tattaunawa se kuma yin amfani da misalai na gaskiya yakamata a yi amfani da misalai na gaskiya saboda a gano rashin fahimta kuma a gano gaskiya saboda a magance shakka ga magana na ƙwararru bayyana illolin rashin bin shawarwarin ƙwararru saboda rashin bin shawarwarin ƙwararrun yana da illoli da yawa saboda ƙwararru su wannan sun ƙware a fannin saboda haka idan suka bada shawarwari yakamata a ɗauka saboda rashin rashin fahimta na iya aukuwa a lokacin da ba'a bin shawarwarin ƙwararru se kuma gishiƙin gaskiya da zoyon bayan ƙwararru shi ma hakan yana taimakawa wurin magance damuwa da kuma rashin fahimta shiga harkokin al'umma da kuma tattaunawa, yakamata a dinga shiga harko harkokin al'umma kuma a dinga tattaunawa saboda a gano rashin fahimta da kuma damuwa da yake cikin wannan se kuma zaka zama me tattaimakawa da tabbatar da tallafin bayanai.

Ta yaya dandalin kafofin watsa labaru da sauran hanyoyin yanar gizo zasu iya yin tasiri ga dogara ga bayanan ƙwararru, kuma menene wasu abubuwan da masana da masu sauraro suke yi dandalin sada zumunta yana tasiri wajen amincewa ko ragewa wurin gina amincewa ko kuma rage ta domin yana ba ƙwararru damar yaɗa ilimin su kuma ya kai ga masu sauraro na ɗaya yaɗuwar bayani da ƙwarewa a dandalin sada zumunta sadarwa bayani yana ƙaruwa sosai kuma ta hanyar yaɗuwar me bayani ana samar da amincewa da bayanan ƙwararru ko kuma ya kan iya rage sahihancin labaran ra'ayoyin jama'a ga tasiri ra'ayoyin jama'a yana sa mutane su yadda da bayanan da ƙwararru suka bada amma wani zubin yana tasiri wajen rage sahihancin wannan bayanan da ƙwararru suka bada akan kafar sadarwa gina hulɗar kai tsaye da masu sauraro yana da matuƙar tasiri wajen amincewa da bayanan da ƙwararru suka bada amma kuma yakamata a tabbatar da sahihancin wannan labarin kafin a yaɗa shi ga masu sauraro shi kuma tasirin labaran bogi tasirin labaran bogi yana rage ƙaranci ko kuma sahihancin labarai ko kuma bayanai da ake samu daga bakin ƙwararru sosai saboda haka yakamata a tabbatar da sahihancin labarai kafin a watsa shi a kafafen yaɗa zumunta sai kuma ƙaruwar sanin ƙwararru a dandali na sadarwa dabaru na kimiyya da kuma fasaha shi ma yana tabbata, yana tasiri wajen amincewa daga da bayanai na ƙwararru.

Menene wasu misalan yaƙin zaɓe na ciwon lafiya lafiyar jama'a da suka ci nasara ko kuma tsare-tsare waɗanda suka tabbatar da aminci ga masu sauraron su da kuma yadda ya kamata ko mene za'a iya koya daga waɗannan misalan akwai misalai da yawa na yaƙin neman zaɓe na kiwon lafiya waɗanda suka ci nasara a ƙasashe daban-daban ga misalan su yaƙin neman yaƙin rigakafin shan inna shan innan wata cuta ne mai matuƙar hatsari waɗanda an ci nasara sosai ta hanyar bada bayanai na ƙwararru da kuma haɗin gwuiwa na gwamnati da kuma ƙungiyoyi ko kuma shuwagabannin al'umma waɗanda an samu nasara sosai akan wannan abun sai kuma na biyu, yaƙin kawar da shu da shan taba abinda ya kawo nasara a yaƙin kawar da shan taba shi ne ta hanyar bada misalan tsofaffin masu shan taba da illolin da yayi musu shan taba yai musu a rayuwar su, hakan ya bada amincewa kuma da samun nasara me tasiri ga al'umma sai a yaƙin wayar da kan mutane game da cuta me karya garkuwan jiki a Afirka ta Kudu ta hanyar yaɗa labarai ta kafar sada zumunta akan ingancin ko kuma illar illar da wannan cuta me karya garkuwan jiki take a jikin mutane hakan ya samar da nasara sosai a yaƙin wayar da kan cutar daji na nono shi ma cuta ne me matuƙar hatsarin gaske wanda an samu nasara sosai ta hanyar haɗin gwuiwar shuwagabanni da kuma gwamnati da kuma shuwagabannin al'umma a yaƙin rigakafin corona shi ma ɗin an samar da labarai ta yaɗa zumunta ta yadda mutane zasu bi domin a zo ai musu rigakafi saboda su kare kan su daga wannan cuta shi kuma yaƙin rigakafin zazzaɓin cizon sauro an bada kwaduna waɗanda mutane zasu yi amfani da shi, kuma an nuna musu yadda zasu yi amfani da shi sai kuma abin da aka koya daga waɗannan yaƙe-yaƙe na kiwon lafiya amincewa da kuma gaskiya hakan ya samar da gas gaskiyan labari da kuma ingantacciyar labari waɗanda mutane sun yarda da shi sosai.

?? ƙwararru na fiskantan ƙalubale wajan isar da bayanai masu in ganci ba tare da son ryai ba tare da baiyana ra'ayoyin masu rikitarwa cikin sauki da gajeran lokaci? ga wasu dabaru da zasu temaka wajan cimma wannan dedaito?? na ɗaya fahimtar masu sauraro yakamata azauna ai tinani ko kuma a fahimce wayannan masu sauraro ta yadda za a cimma ko kuma za a samu sadarwa me kyau tsakanin ƙwararru da kuma masu sauraro amfani da misalai da kuma labarai da hanyan amfani da wasu misalai ko kuma labarai wayanda ze gamsar da masu sauraro suji kuma su gane aminci na wannan abun baiyana mahimmanci bayanai yakamata abaiyana musu mahimmancin wannan bayanan domin hakan ze taimaka wajan cimma wannan dedaito tsakani ƙwararru da kuma masu sauraro amfani da hanyoyin sadarwa masu dacewa yakamata a dunga amfani da han yoyin sadarwa dasuka dace domin akwai hanyoyin sadarwa waynda basu dace ayi amfani dasuba gurin sakan wannan bayanai ko kuma waɗannan labarai se duba in ganci da kuma gaskiya yakama aduba in gancin labaran kuma aduba gaskiyan wannan labarin saboda acimma ko kuma ama gance wannan ƙalu bale wajan isar da bayanai ba tare da san ryaiba ƙo rarru kuma zasu iya isar da bayanai masu inganci batare da son ryai ba acikin ƙanƙanin lokaci

akwai mahimman abubuwa dake tasiri wajan yadda mutane ke amin cewa da bayanan ƙwararru ga wasu daga cikin wayannan abubuwa da yadda ƙwararru zasu gano amana zasu gina amana da masu sauraro na farko ta hayar gaskiya da kuma amana ya kamata waɗannan ƙwararru su rinƙa faɗin gaskiya da rasin ɓoyewa ta hakan yana gida amana ko kuma aminci tsakanin wannan ƙwararru da kuma masu sauraro saboda ba masu sauraro basa son adunga basu labarin ƙarya ko kuma arinƙa ɓoye musu wani abu daga cikin labarin na biyu gwaninta da ilimi yakamata mutun yazama ya ƙware da wannan ilimin saboda hakan zesa gina amincewa tsakanin wannan ƙwararru da kuma masu sauraro se kuma gina dangan taka da masu sauraro yakamata waɗannan ƙwararru su dunga gina dan gantaka tsakanin su da masu sauraro ta yarda masu sauraro zasu amince da wannan labarin kuma su yarda da sahihancin shi bayarda sheda da misalai ƙwararru suna amfani da sheda da kuma misalai domin gina amincewa tsakanisu da masu sauraro saboda masu sauraro suna jin daɗin sheda da kuma misalai waɗanda basu ƙaryata sahi hancin wannan baya naiba amin cewa da kuma gaskiya yakamata wayannan ƙorarru su amince da kuma gaskiya acikin labaran su saboda masu sauraro basa biƙatan amusu karya ko kuma adunga boye musu wani abu daga cikin wannan labarin

kafofin wasa rabarai suna da matukar tasiri wajen habbaka canje-canjen al'umma masu kyau musamman wajen kara wayar da kan jamaa game da batutuwan lafia ko inganta abubuwa da suka shafi adallci da zamantakewa ga yadda za a iya anfani da kafafon yada labarai wajen yin hakan kara wayar da kan jama'a kara ilmantar da jama'a kafofin wasa labarai na iya anfani da tashoshin talebijin da jaridu dan isar da bayanan game da mahimmancin lafiyan jamaa ko matsalolin da suka shafi zaman takewa hada jamaa da tattaunawar jama'a fadakarwa ta hanyan tattaunawa kafafon watsa labarai na iya samar da dandalin tattauna tsakanin alumma da hukumomi ko masu ruwa da tsaki kan batutuwa da suka shafi al'umma canja halaye da karfafa manifofi shaharar da kwawawan hali kafofin watsa labarai na iya daukan kafafan karfafa kyawawan dabiu kaman tsafta hadin kai da kiyeye hakkin kowa suna iya anfani da shrye shiryen, ilmantarwa da tallace tallace dan inkanta dabiun lafia kaman gujewa shan taba ko cin abinci mai kyau tallafawa manufar adalci tallafawa sharia da adalci kafofin watsa labarai na iya, kara haske kan batutuwan adalci, kaman kare, hakkin mata tabbatar da ilimi ga kowa da kuma yaki da talauci ko wariya anfani da masu tasiri masu tasiri da jagoranci na anfani da shararrun mutane ko masu tasiri don yada sakonni masu kyau suna taimakawa wajen habbaka masu sauraro musamman matasa da karfafa da karfafa mu su gulwa wajen, daukan matakan da zasu inganta lafiayan su ko hakkin su yada gaskiya da fahimtan juna da kile da kile ji-ta ji-ta rashin gaskiya game da lafian jamaa ko adalci karfafa hadin kan alumma

Tasirin kafofin watsa labarai kan cigaban ƙwaƙwalwa zamantakewa da motsin zuciyar yara yana da matuƙar muhimmanci kafofin watsa labarai na zamani kamar talabijin yanar gizo wasannin ɗauka suna da tasiri mai ƙarfi kan yadda yara suke fahimtar duniya da kuma yadda suke haɓɓaka tunani da ɗabi'un zamantakewa ga yadda wannan tasiri yake da kuma yadda iyaye da masu kula da yara za su iya rage mummunan tasirin sa tasiri kan cigaban ƙwaƙwalwa kafofin watsa labarai na iya taimakawa wajen haɓɓaka ilimin yara ta hanyar gabatar da shirye-shirye ko kayan koyo da ke kiya musu sabbin abubuwa kamar lissafi ƙirƙira da tunani mai zurfi idan yara suna kallon shirye-shiryen da basu dace ba ko wasan kwaikwayon da ke wanzar da labarai marasa kyau ya na iya shafar ƙwarewan tunanin sa da haifar da rashin fahimtar al'amura da kuma tasiri mara kyau ga ƙwarewar ilimin su tasiri kan cigaban zamantakewa kafofin watsa labarai na iya taimakawa yara wajen haɓɓaka ƙwarewar zamantakewa musamman ma idan suna kallon shirye-shiryen da ke nuna ƙimar haɗin kai taimako da kuma girmama juna a wasu lokuta kafofin watsa labari na iya ƙarfafa ɗabi'u marasu kyau kamar nuna rashin girmamawa ga dangi ko maimaita kyawawan ɗabi'u na rashin haɗin kai da rikice-rikice tasirin kan motsin zuciya kafofin watsa labarai na taimakawa yara wajen fahimtar jin daɗi da damuwa inda zai taimaka wajen haɓɓaka ƙwarewar fahimta yadda ake sarrafa motsin zuciya yara na iya fuskantar matsaloli idan suna kallon abubuwan da ke kawo tashin hankali ko damuwa kamar labarn rikici ko finafinai masu tsoro wanda zai iya haifar da tsoro da damuwa ga yara musamman ma idan ba su fahimci abinda ke faruwa ba

Akwai wasu dalillai na zuciya da na zamantakewa da ke kawo rikicewa da tsoro a lokacin annoba ko cututtuka waɗannan dalilai na iya shafar yadda mutane ke fahimtan cuta da yadda suke gudanar da rayuwansu a lokacin wahala ga wasu daga cikin waɗannan dalilai da kuma yadda jami'an kiwon lafiya jama'a za su iya magance su na ɗaya tsoro da damuwa dalili tsoro yana daga cikin manyan abubuwan da ke jawo tashin hankali lokacin da ake fama da annoba lokacin da aka samu sabbin cututtuka ko anoba mutane na jin tsoron rasa lafiya ko rasa rayuwaka magani jami'an kiwon lafiya jama'a za su iya rage wannan tsoron ta hanyar bayar da cikakken bayani kan yadda ake kare kai daga cutar tare da tabbatar da cewa suna samar da sabbin bayanai masu sahihanci rashin sanin ainihin cutar dalili rashin sanin ainihin cutar ko yadda ake yaɗa ita cikin al'umma na iya haifar rikicewa wasu lokuta saƙonni da basu dace ba ko ƙarya suna yaɗuwa a cikin al'umma wanda zai iya ƙara tsoratar da mutane da kuma janyo musu shakku magani jami'an kiwon lafiyan jama'a za su iya amfani ta kafofin watsa labarai da dandali yanar gizo wajen yaɗa sahihan bayanai game cutar yadda ake magance ta rashin amana ga hukumomi idan jama'a ba su da amana ko girmamawa ga jami'an kiwon lafiya ko hukumomin gwamnati wannan na iya haifar da rikicewa ko kuma ƙara yaɗuwar tsoro idan mutane basu ganin jami'an lafiya ko hukumomi a matsayin abun dogari suna iya ƙin bin shawarwari ko matakan kariya magani, jami'an kiwon lafiya yakamata su ƙirƙiri amana ga al'umma ta hanyar samar da cikakkun bayanai cikin lokaci gudanar tattaunawa kai tsaye da jama'a da kuma ƙirƙirar hanyar sadarwaa mai kyau ga al'umma zaman jituwa da al'adu, wasu lokuta al'adun gargajiya ƙawance a cikin al'umma na iya haifar da ƙiyayya ko kuma ƙin bin shawarwari da aka bayar, maganin jami'an kiwon lafiyar jama'a za su iya haɗa kai da shugabannin al'umma masu faɗa a ji ko malamai don yaɗa sahihancin bayanai cikin al'adar da ake ciki yaɗuwan labarai marasa tushen gaskiya yaɗuwan ƙarya ko labarai marasa tushe a cikin al'umma na iya ƙara tsoro da rashin fahimta wannan na faruwa musamman a loakcin annoba lokacin da mutane su ke yawan bayyna tsoron su koo rashin fahimta ta hanyar labarai masu ban tsoro ko na ƙarya, jami'an lafiya na iya amfani kafafan watsa labarai da dandalin yanar gizo don yin amfani da bayanai masu inganci a matsayin madadin waɗannan labarai na ƙarya haka nan zasu iya horar da jama'a kai tsaye don kawo ƙarshen yaɗuwar ƙarya a cikin al'umma, rashin damuwa ga cuta ko illa shakku da tsoro na zamantakewa